Lapha kukhulunywa ngenfundo yabantwana abakubanga leminyaka emithathu kusiya kwemihlanu. Kulelibanga abafundi ,bafundiswa ukwenza abangane ,ukwabelana ,lezingoma ezilula.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga labantwana abancane limfundo ngeyebanga labantwana kusukela kuminyaka emithathu kusiya kwemihlanu kuleli banga abantwana bafundiswa ukwenza abangane, ukwabelana kanye lengoma ezilula.

Lumfanekiso ukhuluma ngomlizane labantwana. Kubalulekile ukuba abantwana babe lomlizane ukuze banakekelwe, bangalimazani nxa bedlala.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga labantwana kusukela iminyaka emithathu kusiya kwemihlanu. Kuleli banga abantwana bafundiswa ukukwenza abangane, ukwabelana kanye lezingoma ezilula ezitshiyatshiyeneyo, bayaphiwa ukudla esikolo.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yabantwana kusukela kubanga leminyaka emithathu kusiya kwemihlanu, kulelibanga abantwana bafundiswa ukwenza abangane ukwabelana Kanye lengoma ezitshiyetshiyeneyo ezilula.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yabantwana abancani kusukela ebangeni leminyaka emithathu kusiya kwemihlanu kulelibanga abafundi bafundiswa ukwabelana ukwenza abangani lokwakha ubudlelwano obuhle labanye.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo ebantwaneni abakubanga leminyaka emithathu kusiya kwemihlanu. Laba bantwana bafundiswa ukwenza abangane, izingoma, imidlalo kanye lokwabelana. Bayadla lasezikolo lababantwana.

Lumfanekiso ukhuluma ngababalisi labafundi. Kuqakathekile ukuba abafundi bathole ulwazi kubabalisi ukuze baziphilele labo kusasa.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo yokufundela abantwana abancane. Ekufundeni lapha, abantwana laba baphiwa lokudla. Ukuphiwa ukudla, kubenza bangahluphi, njalo bakuthakazelele ukufunda nsuku zonke.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga lePrimary. Imfundo yebanga lePrimary iyinsika yemfundo yeSecondary, kuqakathekile ukuthi ngulo lalo mntwana adlule kulelibanga. Kumfundo yePrimary abantwana bafundiswa izinto ezitshiyeneyo njengokwakha ubudlelwano ubuhle labanye.

Umfanekiso ukhuluma ngabantwana endlini yokufundela. Endlini yokufundela abantwana bafunda ngcono lanxa izulu lisina kabanethwa abantwana noma isimo somkhathi sinjani kubalula ukuba bafunde

Lindawo ingumgodiwolwazi kulapha abafundi abathola khona ulwazi abazalusebenzisa emihlolisweni lasempilweni ngakho iqakathekile lindawo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le primary . Kubanga leprimary abafundi bafundiswa izifundo ezitshiya tshiyeneyo . Imfundo yeprimary iyinsika yemfundo yesecondary .

Lumfanekiso ukhuluma ngebhakane lesikolo esiyi primary .Kuvamile ukuthi emagedini ezikolo kufakwe amabhakane atshengisa abantu ukuba bayamukelekile .Lamabhakane abuya akhombe indawo ezithile ezitholakala kulezo zikolo .

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le primary Kubanga le primary abafundi bafunda izifundo ezitshiyatshiyeneyo Abafundi be primary bayazisebenzisa izikhali ze ICT ezinjengama computer ukuthapha ulwazi

Lomfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le'primary'. Lefundo iqakathekile ngoba iyiyo I faundesheni yefundo lebanga le'secondary '. Ngakho ngubani lobani kumele adlule kulelo banga.

lumfanekiso ukhuluma ngabantwana abangaphandle kwendlu yokufundela abantwana baphiwa isikhatshana sokuphumula ukuze baphumuze ingqondo lokhu kwenza loba sebebuyela ezifundweni ezilandela babe sebebukhali

Lapha kukhulunywa ngabantwana bebanga leprimary kubanga leprimary abantwana balamalanga abahamba khona eassembly, eassembly kuhlatshelwa ianthem yalelo lizwe kuphakanyiswa iflag.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le"primary", kubanga le"primary "abafundi bayabhalelwa amabala ebhodini ngamabala amakhulu. Imfundo yebanga le"primary "iyinsika yemfundo ye"secondary".

Lomfanekkso ukhuluma ngemfundo yebanga leprayimari. Imfundo yebanga leprayimari iyinsiba yemfundo yesekhondari. Abafundi benza izifundo ezitshiyeneyo kubanga leprayimari. Eminye imisebenzi yezandla bayayiyenza njalo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leprimary. Imfundo yebanga leprimary iyinsika yemfundo yebanga lesecondary. Eprimary abantwana bafundiswa izifundo ezitshiyatshiyeneyo babuya bafundiswe lemidlalo kanye lokuhlabela.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le prayimari, kubanga le prayimari zibakhona izambuzi ezisetshenziswa ngabafundi, abafundi abangamankazana baba lezabo izambuzi kuthi abangabafana labo babe lezabo.

Lapha kukhulunywa ngendawo yokufundela kubanga lephrayimari. Kulebhodi ebhalwa umsebenzi wabafundi. Umsebenzi wasephrayimari ubhala ngamabala amakhulu ukuze abantwana babone kahle.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo kubanga leprimary. Ibanga leprimary, liyifoundation, yemfundo yesecondary. Kuqakathekile ukuthi ngulowo lalowomfundi adlule kulelibanga, ukuze kungabinzima, nxa esengene kubanga lesecondary.

Lumfanekiso ukhuluma ngemibheda yesibhedlela. Imibheda le yenza izigulane zilale kahle, ukuze zingezwa ubuhlungu kakhulu. Izigulane zithola ukuphumula okungcono embhedeni.

Lumfanekiso ukhuluma ngemibheda etholakaka esibhedlela. Iqakathekile limbheda, ngoba yikho lapha okulala khona izigulane, ukuze zingezwa ubuhlungu kakhulu.

Longumgwembe wabakhubazekileyo abangakhulumiyo labangezwa endlebeni, luqakathekile lolulimi ukuze bakwazi labo ukukhulumisana labanye lokuzethula emphakathini.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le"primary"limfundo iyi"foundation"yemfundo yebanga le"secondary"ngakho kuqakathekile ukuthi nguphi lawuphi umntwana adlule kulelibanga lemfundo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga ibanga le primaray ibanga leprimary liqakathekile ngoba yiyo ifoundation yemfundo yesecondary eprimary abafundi bafunda izifundo ezitshiyeyeneyo ezigoqela ukuhlabela lokunye.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga eliphezulu leyasemakolitshi. Kuleli zinga abafundi bafundiswa izifundo izitshiyatshiyeneyo kanye lemisebenzi etshiyatshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo lebanga lesecondary lebanga le university kumbe ecollage ,abafundi bafunda izifundo eziyehlukeneyo esecondary emacollage lasemauniversity bafundela imisebenzi.

Umfanekiso ukhuluma ngabafundi lombalisi wabo, abafundi banikezwa amabhuku abazathola ulwazi abaludingayo ukuze bakwazi ukuphumelela ezifundweni.

Umfanekiso ukhuluma ngabafundi bebanga eliphezulu besenza imsebenzi yezandla. Laba bafundi babonakala belungisa injini. Imsebenzi yezandla iyenza abafundi bangahlupheki ngokudinga imsebenzi, bazisebenze nxa sebeqede iskolo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga lesecondary lebanga le university kumbe I college. Abafundi bayazisebenzisa izikhali ze ICT bethapha khona ulwazi lokunye okutshiyeneyo.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga lesecondary lebanga le university kulezindawo abafundi bafundela imisebenzi yezandla , abafundi bafundela imisebenzi abazayenza ngemva kokuqeda isikolo.

Lo umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le'secondary', lebanga eyunivesithi. Kubanga le 'secondary ', abafundi bayazikhethela izifundo abafuna ukuziyenza. Kubanga leyinivesithi abafundi bafundela imisebenzi itshiyatshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma imfundo yebanga le secondary le university. Kubanga le secondary abafundi bathatha izifundo ezitshiya tshiyeneyo kusiya ngemisebenzi abazayenza sebeqedile loba e university abafundi bafunda imisebenzi etshiya tshiyeneyo.

Lo umfanekiso ukhuluma ngefundo ebanga le'secondary ' lebanga lamakholitshi. E 'secondary' abafundi bafunda izimfundo etshiyeneyo. Balakho ukwenza imisebenzi yezandla enjongokukhanika . Lase kholiji njalo bafundela imisebenzi yezandla.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebebanga lesecondary lebanga lamakholeji kumbe emaYunivesithi. Kulezindawo abafundi bafunda imsebenzi yezandla, eYunivesithi abafundi bafundela umsebenzi othile.

lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le secondary lebanga lema college kulelizinga lemfundo abafundi bafunda izifundo ezitshiyeneyo kukanti nxa kusema college bafundela imisebenzi etshiyeneyo

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga lesecondary lebanga lemakolitshi kulelibanga abafundi bayafundiswa imisebenzi yezandla etshiyatshiyeneyo, abafundi bengafundiswa ukupheka ukudla okutshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngabafundi ababhala umhloliso. Umhloliso wenza abafundi kubonakale ukuba bayazwisisa na izifundo zabo. Nxa bengazwisisi umbalisi kumele adinge amacebo okuqeda lolo hlupho.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le"secondary " lebanga le" University " kumbe ikolitshi kulelibanga abafundi bafundiswa imisebenzi yezandla etshiya tshiyeneyo enjengokubaza lokunye imisebenzi bangayenza baziphilise sebeqede isikolo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le secondary le banga le university kumbe e college kulezindawo abafundi bafundiswa imisebenzi yezandla e university lasema college abafundi bafundela imisebenzi abayikhethileyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga lesecondary. Lebanga le-university kumbe emakolitshi. Abafundi kulelibanga, balakho ukufundiswa imisebenzi etshiyatshiyeneyo. Balakho ukufundiswa imisebenzi yezandla.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga lesecondary lecollege kuleli banga abafundi bafundiswa imisebenzi yezandla etshiyatshiyeneyo abafundi bangafundiswa ukubaza lokwakha.

Lumfanekiso ukhuluma ngezifundo zebanga lesecondary lebanga leyunivesithi. Kusecondary abafundi bafunda izifundo ezitshiyetshiyeneyo ezinye zigoqela imisebenzi yezandla eyunivesithi abantu bafundela imisebenzi etshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le secondary ibanga le secondary abafundi bafundiswa izifundo ezitshiyeneyo ezigoqela izifundo zemisebenzi yezandla yilowo lalowo uyazikhethela.

Lapha kukhulunywa ngemfundo yebanga le secondary kukhona izindlu zokufundela kulesisikolo kubekhona inkundla zezemidlalo etshiyatshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo kubanga lesekhondari, kule imifanekiso kukhona imibheda esetshenziswa ngabantwana emabhodingi abahlala eskolo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga yesecondary, kubanga le secondary, abafundi bafunda izifundo ezitshiyatshiyeneyo. Balakho ukufunda imisebenzi yezandla, ezabaphathisa loba sebeqede iskolo. Ngulo lalo wenza izifundo ezihambelana lomsebenzi ozawenza.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga lesecondary ,kubanga le secondary abafundi benza izifundo ezitshiyatshiyaneyo ngu lowulalowu wenza izifundo ezihambelana lomsebenzi afuna ukuwenza nxa esese university kumbe e kolitshi.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yesecondary, kumfundo ye secondary abafundi balakho ukufundiswa imisebenzi yezandla etshiya tshiyeneyo lokhu kwenza bazisebenze nxa beqeda isikolo

Umfanekiso ukhuluma ngabafundi bebanga lesekhondari. Kwezinye indawo abafundi bebanga lesekhondari bahamba imango emide ukuze bafinyelele esikolo. Esekhondari abafundi bafunda izinto ezitshiyetshiyeneyo.

Lomfanekiso ukhuluma ngendlu okugcinelwa khona izingwalo zokubala abafundi bebanga eliphezulu, lindlu ibalukekile ngoba abafundi bathapha khona ulwazi ukuze benze umsebenzi wabo.

Lumfanekiso ukhuluma ngebanga leSecondary kubanga lesecondary abafundi bayazikhethela izifundo abafuna ukuzenza ngulo lalo ukhetha izifundo ezihambelana lomsebenzi azawenza sesiya e university kumbe ecollege

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leSecondary kubanga lesecondary abafundi benza izifundo ezitshiya tshiyeneyo abafundi benza lokhu okuhambelana labafuna ukukwenza nxa sebesiya e University

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le secondary. Lelelibanga le secondary ngulowo lalowo umfundi ukhetha isifundo azasenza. Lezizifundo ziyangokuthi lowomfundi ufuna ukwenza umsebenzi bani.

Lumfanekiso ukhuluma ngendlu yokufundela. Indlu yokufundela yenza abafundi bafunde kahle kungelazinto ezibaphambanisayo ezinenginengi abazibonayo njengalapho nxa bephandle.

Lapha kukhulunywa ngendlu yokufundela abantwana be secondary kulindlu kukhona amatafula okuhlala kubekhona umgwembe osetshenziswa ngumbalisi ukubhalela umsebenzi wabafundi.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le"secondary" kumfundo yebanga le"secondary " abafundi bafundiswa izifundo ezitshiyeneyo, ngu lowo lalowo ukhetha izifundo ezihambelana lomsebenzi azawenza e" collage" kumbe e"univesity ".

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo kubanga le secondary kubanga le secondary abafundi bafundiswa imisebenzi etshiyetshiyeneyo abafundi bayiyenza imisebenzi yezandla egoqela ukuhlanyela izihlahla kanye lotshani bohlobo olutshiyeneyo.

Umfanekiso ukhuluma ngebhakane lesecondary. Kuvamile ukuba lamabhakane aloluhlobo ukuze abantu bakwazi ukuba leyo secondary ibizwa ithiweni. Kumabhakane lawo kuphinda kutshengiswe ezinye izindawo zakuleso sikolo ukuba zitholakala ngaphi.

Lapha kukhulunywa ngabafundi bebanga le-secondary. Abafundi bahamba ibanga elide ukuze bafinyelele ezikolo abafunda kuzo. E-secondary abafundi bafunda izifundo ezitshiyatshiyeneyo.

lu mfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le Secondary e secondary abafundi benza izifundo ezitshiyatshiyeneyo lowo lalowo ukhetha izifundo ezihambelana lomsebenzi afuna ukuwenza nxa sengene kubanga le university kumbe e colloge

Lumfanekiso ukhuluma ngezifundo zebanga lesecondary kubanga lesecondary abafundi benza izifundo ezitshiyatshiyeneyo kusiya ngemisebenzi abafuna ukuyiyenza nxa sebeqede isikolo ikhona imisebenzi yezandla eyenziwa ngabe secondary.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga lesecondary, esecondary abafundi bafunda izifundo ezitshiyatshiyeneyo kugoqela lemidlalo abafundi abakulo umfanekiso badlala ibhola okwenza babelamandla njalo imizimba yabo ihlale iqinile.

Umfanekiso ukhuluma ngomgwebhe umgwebhe kulapho okubhala khona umbalisi efundisa abafundi ebaphakulela ulwazi labo abafundi bephendula ngendlela.

Lumfanekiso ukhuluma ngendlu okugcinwa khona amabhuku okubala lindlu igcina amabhuku okubala kubanga le"secondary "yilowo lalowo umfundi ngesikhathi ephumulile uvunyelwa ukuyazidingela ulwazi.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga lesecondary. Kumfundo yesecondary abafundi bahamba amabanga atshiyeneyo bevel endaweni ezitshiyeneyo. Kubanga lesecondary abafundi bayazikhathela izifundo abafuna ukuzenza.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leSecondary. Kubanga leSecondary abafundi benza izifundo ezitshiyatshineyo. Ngulowo lalowo wenza izifundo ezihambelana lomsebenzi afisa ukuwenza eUnirvesity kumbe eCollege.

Lumfanekiso ukhuluma ngendaba yokufundela yebanga eliphezulu, iqakathekile limfundo, ngoba kulapho abafundi abakhetha khona ama subject kusiya ngemisebenzi abazayiyenza kubanga le university.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo kubanga le university. Eyunivesithi abantu bafundela imisebenzi etshiyeneyo kusiya ngezifundo abazenza kubanga le secondary, ngulowo lalowo uyazikhethela umsebenzi awufunayo

Lumfanekiso ukhuluma ngezindlu ezihlala abafundi. Ziqakathekile lezi zindlu ngoba zenza abafundi bengaphazamiseki ezifundweni ngokuhambi umango omude bevela emakhaya abo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leYunivesi. Kubanga leYunivesi abafundi bahlala ezikolo kwezinye isikhathi. Kulezindawo kutholakala amakhabothi abagcinela kuwo impahla.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leYunivesi .Kubanga leYunivesi abafundi bafundela imisebenzi etshiyatshiyeneyo. Kubanga leYunivesi abafundi balakho ukuhlala esikolo kumbe bazihlalele kwezinye izindlu abazavuka behamba khona.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leuniversity. Eyunivesithi abafundi bafundela imisebenzi etshiyatshiyaneyo ngulo lalo wenza umsebenzi ohambelaba lezifundo azenza kubanga lesecondary.

Umfanekiko ukhuluma ngemfundo yebanga le-university. E-university abafundi basebenzisa izikhali ezitshiyatshiyeneyo ekufundeni. E-university; ngulowo lalowo ukhetha umsebenzi ohambelana lezifundo azenza e secondary

Lumfanekiso ukhuluma ngbhakani le univesithi kuqakathekile ukuthi kube lebhakani lwaloluhlobo ukuze abantu bakwazi ukuthi I yunivesithi abakuyo ngeyangaphi leli ibhakani libuya lintshengisa indawo ezitshiyeneyo kuleyo yunivesithi.

Leli bhakani likhomba indawo ezehlukeneyo. Kuqakathekile ukuba kube lebhakani endaweni ezehlukeneyo ukuze abantu bangalahleki. Bakwazi ukuthi indawo eyiyo abayidingayo ingaphi kwendawo.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leuniversity. Kubanga leuniversity abafundi bafundela imisebenzi etshiyatshiyaneyo ngulo lalo uyenza umsebenzi ohambelaba lezifundo azenza kubanga lesecondary

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le university. E university ngulowo lalowo mfundi wenza umsebenzi azikhethele wona kusiya ngezifundo azenza kubanga le secondary.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okudliwa khona ukudla okutshiyatshiyeneyo kuqakathekile ukudla okutshiyatshiyeneyo emzimbeni yabantu ngoba kwakha imizimba kwenze abantu babelempilakahle engcono.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leYunivesithi, kubanga leYunivesithi abafundi bafundela imisebenzi etshiyatshiyeneyo. Abafundi basebenzisa izikhali zeI.C.T ezinengi ukuze bathole ulwazi abaludingayo.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leyunivesithi. Kubanga le yunivesithi abafundi bayazisebenzisa izikhali zeICT ukuthapha ulwazi. Ngulowolalo ufundela umsebenzi ozihambelana lezifundo azenza esecondary.

Lumfanekiso ukhuluma ngabafundi bebanga eliphezulu besendlini yokufundela. Kuqakathekile ukufundela imisebenzi etshiyatshiyeneyo ukuze isizwe siqhubekele phambili abantu bathole usizo.

Lumfanekiso ukhuluma ngezindlu zokuhlala abafundi ukuhlalela eduze lesikolo kwabafundi kuyaphathisa ekuthini izifundo ziqale masinyane lokhu kuholela ekuqedeni kwesyllabus ngesikhathi.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leyunivesithi. Kumfundo yebanga leyunivesithi abafundi bahlala ezikolo lapha abathola khona izindlu zokuhlala besebenzisa izinto ezitshiyeneyo ezinye ezisebenzisa ugetsi.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le- university. Kubanga le university abantwana bafundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo. Kusiya ngohlobo lwezifundo abazenza kubanga lesecondary.

umfanekiso ukhuluma ngendawo engumtholampilo emakilinika kufika abantu abehlukeneyo abanye befuna ukwelatshwa imikhuhlane ethile kukanti abanye bayabe bengabalimeleyo bedinga usizo

Lumfanekiso ukhuluma ngezifundo zebanga le university. E university abafundi bafundela izifundo ezitshiyatshiyeneyo, ema university abafundi badla ukudla khonalapho esikolo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yemayunivesithi, emayunivesithi kufundelwa imisebenzi esthiyetshiyeneyo, ngulolalo ukhetha umsebeni ohambelana lezifundo azenzayo kubanga le secondary.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga le University. E Unirvesity abafundi bafundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo. Abafundi bayazisebenzisa izikhali zeICT ukuze bathaphe ulwazi kuzo.

Umfanekiso ukhuluma ngezindlu zokufundela kubanga leYunivesithi. Iqakathekile limfundo ngoba kulapha abantu abafundela khona imisebenzi etshiyetshiyeneyo kusiya ngezifundo abazenza e secondary.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leyunivesithi. Kubanga leyunivesithi abafundi bafundela imisebenzi etshiyatshiyeneyo. Ngulo lalo ufundela umsebenzi ohambelana lezifundo azenza kubanga lesekhondari.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leyunivesithi, eyunivesithi abafundi bafundiswa imisebenzi etshiyatshiyeneyo kusiya ngezifundo abazenza kubanga le secondary eyunivesithi ngulolalo umfundi uyazikhethela umsebenzi awufunayo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leyunivesithi. Eyunivesithi abafundi bafundela imisebenzi etshiyeneyo egoqela ukuba ngodokotela leminye enjalo. Omunye lomunye wenza umsebenzi awufunayo.

Leli bhakane likhomba indawo ezitshiyatshiyeneyo kulindawo, kuvamile ukuthi abekhona amabhakani aloluhlobo ukuze abantu bangalahleki nxa bethe bethekelela indawo ethile.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leyunivesithi, eyunivesithi abafundi bakhetha imisebenzi etshiyatshiyeneyo abayifundelayo, ngulolalo ufundela umsebenzi ohambelana lokuthi wenza ziphi izifundo kubanga le secondary.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leyunivesithi. Kubanga leyunivesithi abafundi bafundiswa ukwenza imisebenzi ethile. Abanye bangafunda ngokwenzwa kwamasola lokusebenza kwamandla elanga.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yebanga leyunivesithi, eyunivesithi abafundi bafundela imisebenzi etshiyatshiyeneyo kusiya ngezifundo abazenza kubanga le secondary omunye lomunye uyazikhethela.